Nansa-sõͻ deme la a su su ba tontoŋ-kaayԑrԑԑ, a vͻgele kpogilo peԑle, ka ba mine meŋ vͻgele kpogilo zeere. A ba kaayԑrԑԑ yage zie e la yͻͻvare. Pͻge kaŋa meŋ su la bonzeԑ bonzeere, ka die kaŋa are ba puoriŋ a e kpoŋi lԑ, ka ba kͻnԑԑte kͻnԑԑte wͻͻyԑre ka poolo mine meŋ yi te araa a zie na puoriŋ a lԑ.

Noba la kyo kyoŋ fuoliŋ ane ba bontuoree; talaare, orͻbare, a orͻbare meŋ la e la sͻgelͻ ka a mine e zeere ka a mine peԑle ka a mine ulimo. A noba naŋ a ba mine su la kaayԑrԑԑ ba mine meŋ ba su kaayԑrԑԑ. Pͻge kaŋa are la a orͻba zeԑ kpoŋ kaŋ nimitͻͻre a lԑ, a de wagyԑ ŋmaa o nyaa zu kyԑ ͻŋ kõͻ ne orͻbalee kaŋa ennԑ booti kaŋa poͻ, kyԑ ka lͻͻre kpoŋ kaŋa meŋ are ba puoriŋ ane taŋke.

Vũũdigili deme la. A su ba tonton kaayɛrɛɛ a be die zuŋ, ka solare biŋ biŋ. Ba mine ga zeŋ kɔgɛɛ taa, ka bayi meŋ are. Kaŋa meŋ vuuni kaŋa puoriŋ a lɛ. Ka waayɛre biŋ kɔge o. Ka kaŋa meŋ gaa zeŋ o yoŋ. kyɛ bamine vɔgele kpoggili. kyɛ ba mine meŋ ba vɔgele kpogilo. Ka hama meŋ a biŋ.

Dͻͻ kaŋa la dͻͻŋ teŋԑ a pͻnne wͻͻyԑre, ka bͻtole a biŋ kͻge o. biiri banaare mine meŋ deԑ kͻge o la. Kaŋa are la dendeŋ kyԑ seԑ kuri vaare ka bayi gbi dumo kyԑ kaŋa ka kaŋa pͻnne wͻͻyԑre kyԑ ka kaŋa meŋ zeŋ teŋԑ. Ba kyԑ la ba zuree. Ka, noba meŋ are la ba puoriŋ.

Lɔɛ kᾱᾱ emmo zie la. Lɔɛ ayi are laa be, kaŋa waa la bonvaare ka kaŋa waa bomprlaa. Pɔgebɔ bayi ane biiri bata are laa lɔɔre nimmitɔɔreŋ. A biiri bayi su la kparre peɛle kyɛ seɛ kuri sɔglɔ. Kaŋa su la kparre ulmo. Dɔɔ kaŋa zɔɔŋ la moto kyɛ de boma eŋ a moto nimmitɔɔreŋ, ka kaŋa meŋ zɔŋaa moto su kparre peɛlaa, ka ba maale sign board kpoŋ kaŋa, ka enfuoni be be a pɔnne bɔ…

Tontonema mine la a sub a tontoŋ kaayɛrɛɛ. a kaayɛrɛɛ waa zeere. A tontoŋ ba nuwoore, a vɔgele kpogilo. Ka bayi a nyɔge kuruu kaŋa are ne ka kaŋa meŋ are a ba lambori seŋ a kaara kyɛ ka tub kaŋa meŋ biŋ a gbɛɛ eŋɛ.

Bɔl-ŋmɛ zie la, kaa bɔl-ŋmɛrebɛ su ba bɔl-ŋmɛ kaayarɛɛ. A kaayɛrɛɛ eɛ peɛl ane sɔglɔ ne dɔr la pulli taa. Ba eŋɛɛ ba bɔl-ŋmɛ nɔɔteɛ, bonsɔgelɔ ka ba mine meŋ eŋ nɔɔtezeere. Poolo mine ayi la are kɔge taa kaa kaŋa soba are dɛlle a pooli kaŋa, o kparoŋ e la kparevaare ka peɛle a pulli , ka ba mine meŋ zeŋ dakog zu, kyɛ ka teere a ŋmaagyilaa a ŋmeɛo a bɔl ŋmeɛo zie.

Bibiiri bayopõi la zeŋ dɛre naŋ dɛle daŋkyini zu. Ka goŋgoroŋ zage kaŋa meŋ biŋ a nimitɔɔreŋ a lɛ. ka biisiketi pepapepa meŋ biŋ a nimitɔɔreŋ. A bibiiri bonsuuri, a mine e la bondoɔre ka mine e bonvaare kyɛ ka mine meŋe boŋgyɛremɛgyɛmɛ.

Pɔgeba bayi la ane dɔɔ la. Ka bazaa sss su seɛ kur… kyɛsu kpare vaare. Ka dabɔge bilii bilii meŋ are ka basɛle felaawa tɛɛtɛɛ ka batiti are ne.

Bibilii banaare mine la a ɔnnɔ kõɔ. A booti kaŋa eɛɛ pelaa, ka kaŋa e buluu. Ka kaŋa e seleva. A kaŋa su la kparedɔrre ka kaŋa meŋ su kpare-ulimo. Kaŋa vɔge la zupili a dɔɔ teŋɛ kyɛ a kõɔ meŋa waaɛ dɛgre lɛ.

Mõͻ poͻ la, mͻdonne la. Mͻnii ane gbeŋine la. Ka a gbeŋine nyͻgaa mͻnaao a lͻͻ teŋԑ a donͻ. Ka gbeŋini kaŋa a te zoro waana. Ka a mͻnii meŋ be a gbeŋine na puoriŋ meŋ a waana

Felaawa, dɔbɔgɔ poɔ la, kaa felaaware a yɛ biŋ biŋ ane a koŋkobilii. Noba meŋ la toore toore ba nuwoore, a zeŋ nyɔg nyɔg a felaaware taa. A felaaware mine waa la zeere kaa mine e dɔre kaa mine e ulmo ulmo lɛ.